Ferry bu yehbb aiiy nitt ak aiiy autor bah fess, nekue chii tehfess cii geudggh gui cha barra, amna ahb autor bu ndaw bu dum taal bui jogeh cii tehfess gui, dii waajah dugu cii ferry bii, ferry bii nak daanakah mungy njow dehpart.

Ap jigeen bu sol robam bu bulo tiye kalpe bu bulo taka ay taki njara yu orr taka chain bu orr def am teck bu xala orance amna am palanterr yu fen si ganawam.

Jegeen, ju khess mu sol yire bu noul am ay perr yu weex. Mungi takk montor ak Chen bu weex ak taku njara bu weex, takk long-long. Am na tele biy feny ci ganawam, ak ay toogu yuny rangseleh mu wor ab tabul.

Perri long long yu raay am ay colur coluri perr peri amna si bu rose am bu wertax am bu orance am bu xala domitaal am yu weex.

Ap lapp, lappu neuk bu sew teh gudu, nyu montehko si tabakh bi tahalko mu ngi leer. Leer gu wekh nak lah leer.

Ap kajab garga mbuse guun gi si ap siwo siwo bi am suuf nyu def ko kom ap flolor.

Ayy xaleh talibeh yu nekk sen palasi jangeh Kai, nyingi tok sisen tog. Amna xaleh gorr busi gana fussnak mungsi pegu palanterr bi, mungi melni kuy wakh nga nyingi solnak ayy yireh yu bula teh nyom yep nyingi rouleh.

Am barabu dalu kay bu nekka ci tefessu gaaj, barabi bi nak am na ay jank, jank yu ndaw yu xamneh am na ay saru lal yu ndaw yu anda ak sèèni epós. Si ganaw nak am na ap nèk mugi am ay pentir yu bula si pant yu war nèk bi am na ay garap bi koko tamid ci kanam.

ynarri nit ku gorr ak ku gigeen nyonek ci barabu dallo kayy. Nyom nyarr nyi nak nyingi tok dedsi ap tabule, nyo nidoleh nk luny sol yireh bu NY sol bu chocola la am lu nyul. Ci kanam tabule buny tok mungi ameh ayy kas yu deff ayy nan yu bokut. Lusi melni lemon ak benen bu werta, ak benen bu xala orange. Sen ganaw nk ayy butel langi feny yu teklanteh

Aiiy football kat yu gorre ak yu gigain, njungy growoh nak dii naatalu, njom njee nak njungy am nju sol lu wertah, njom njehp nju ndurohleh, am njehnen nju sol ngensoh yu honhu, amna aiiy benue benue yak nju solut cii njaari yehreh yoyu, Amna nak nju tedu, am nju johnkon, am nju tedue cii natal bii.

Ahb tabakh, tabakhu ehtass, mu am njaari batiment yu jakarlor nak, tabakh bii nak couleur yu cii genah feuss ohrance la ak nehteh, yy weungh yu nekue cii pehrong bii weungh yu dorm taal len, suff cii nak mungy am aiiy njahh yu vertah.